Lekki ɓikkon inde mai childrens atven ɗo nyauda zazzaɓi be nawugo ɓandu. Magani mai ɗo huwa har awa jetati. Ɓingel duɓi ɗiɗi yahugo duɓi sappoi go'o wawan yara.

Ɓingel leɗɗe apple boɗejum ha dow leggal. ɓeɗo nyama ɗum nonnon, ko ɓe ta'a ɓe waɗa a furud salad, ko ɓe nama ɓe waɗa jus be mai ɗo vo'ina laral ɗo mari bote ha ɓandu sosai.

Lamɗo kano on Sanuusi lamiɗo sanusi. Ɗo meti metelewol, oɗo jogi sauru. Ha kombi mako gomna kano on, Abba gida gida. Ha ɓawo maɓɓe woɗi ɗogari en, ɓe jamaje.

Kwakwa beɗo naftira ɗum be waɗata em kosam be ɗefira nyamdu. Be waɗira hunɗe suno be mai bana kowaakoumeti kenan. Be do naftira be bawomai bo be waɗa hunɗe pauni saare bemai. Hab be ɗo waɗa ullbe bemai be defira nyamɗu.

Tasburgol kaataako on haa leddi, ɓe ɗo naftira be may ngam ɓe tasba heɓa ɓe rewa Allah, ɓaawo juulugo, koo bako juulugo, koo bo wakkati meere nonnon.

Ɓikkoy haa nder Aji haa nder class, ɓe ɗo janngina ɓe rewɓe be worɓe ɗe jooɗi haa dow teebur ɓe ɗo nana ko mallumjo viyata ɓe

Kuroori baskooje jorɗum, ɓe uni ɗiggi. Ɓe ɗo naftira be mai ɓe waɗira takai baskooje jorɗum be mai, ɓe nƴama ɓe nƴiri, maarori ko alkamari ko semo.

Robe nai. Goto ɗo ɗefa nyamdlɗu. Goto ɗo vinɗa ha ɗerewol be bindirgol ɗiɗi je ha bawo ɗo ɗo lara ko woɗata. haɗo tebur mai woɗi leppolle boɗejum. Woɗi nyebba be magi.

Faandiji leddi d’n befeho be asusu b gasko masa be doafcabe mai gam ba mataceda ko be yuka dabbaji diyam kobe wata diya masa harejiya rogo benaftori.

Injin ɓiɗɗugo ɓikkon leɗɗe, ɗo mari hunde kunnugo boɗejum. Ɓeɗo naftira be mai ɓe ɓiɗɗa ɓikkon leɗɗe bana lemu, kankana, gonda, ayaba, ɓe wartira ɗum jus.

Vare rake ɗo rufi ha leddi. Ɓeɗo naftira be rake ɓe waɗira suga, ko mazar kwaila, ko ɓe ɓiɗɗa ndiyam mai banni ɓe yara. Ɗo mari bote sosai ha ɓandu.

Feho leddi je gocceti gocceti ha dou dakali ɓeɗo naftira be feho ɓe wata yulbe ngam ɓe ura, ko ɓe wata turaren wuta, ko bo ɓe wata ha sudu heba fowa.

Ibo profen parasitamol, likki on je ustata nauɗum ha b ɓandu, bana ko hore nawai, ko zazzabi, ko be hui ni goɗɗo to yari ni o heben njamu.

Tutaru leɗɗi senegal, mari kala tati. Ɓokko ɓokko, Yelo, ɓe ɓoɗejum. ha cakaa Yelo mai woɗi ki koɗere je ɓe waɗi ɗum ɓe kala ɓokko ɓokko. Ɓe ɗo naftira ɓe mai ngam ferinɗir go lesɗi maɓɓe ɓe lesɗiji fera.

Ha ndar taso, wodi salat be cokali, ɓewaɗiri ɗum be kukumba, be tumatur, be albasa, be nyebbam ɓeɗo nyamadum non, non kobeemarori ko be dam malele, ko ha hunde fere.

Babal fijugo bol, bee Geene haa leddi may, ɗo mari laayi daneejum, nda goɗɗo feere waati salla bulu be riiga daneejum bee paɗe daneejum o ɗo lata bol may.

Liɗɗi kecci ɗuɗɗum ha nder raga ha dou geene ɓe ɗo nanga ɗum ha nder ndiya ɓe wawan ɓe saa ɓe nyama ɗum nonnon ko ɓe defa, ɓe nyama be nyiri ko be marori.

Goɗɗo ɗo jogi taso transparen je tangaran halis mai bo wodi extension waya kibibati soket ha domai ɓe ɗo naftira bemai ngam nymdu bada masa marori ko kusan.

Ɓingel gorko ɗo dari kosɗe mere, wati sallah jins wati riga danejum vakki boro ha ɓamako, wodi paɗeji ha gefe mako wodi dammugal je ɓe penti ɗum be penti girin.

Baf manga balejum ha dou leddi siminti. Ɓe wawan ɓe naftira be mai ɓe ɗaura, ko ɓe yiwa, kobo ɓe wata ndiyam ha nder, ko bo ɓe taɓa ndiyam yende be mai.

Engel debbo, dodari doborni rigabale jim, uwati jungu hakesi, waddi jawejiyay hajude mako, uwati sarka, uwati gasa dudum, ha hurimako hado gasa mai d watihdo bejen baki.

Jaramchi ezotic jeɓewadiri ɗum be a barba bekwakwa be shuga goɗɗo wawa yara jarammai to ɗo nana velo ko gam nan go belɗum.

Jawe be kalagare haa dow borgo. Rowɓe ɗo wata kalagare haa koli jawe bo haa juungo. Ɓe ɗo naftira be cardi ko be gol haa waɗugo kalagare be jawe.

Ɗerewol sheda timmungo makaranta je abdulwaris Omar sani ha makaranta bayero je woni kano, ha ojangi information and media studies.

Ɓikkon leɗɗe inɗe mai Agaluma, fere ɗo lammi, fere ɓo ɗo veli. Ɓe ɗo mura ɗum nonnon. Ko ɓo ɓe itta ɓikkon mai, ɓe nama, ɓe wartera ɗum jus.

Deftere ha dow tebur je kolo popul bei ɓalejom, wodi hoto goɗɗo ɗo jala ha dow mai, inda mai cash fulow kwadiran gait to financhiyal firidom je robert t kiyosaki vindi.

Deftere bayoogiraafiks of rayiitili gaaided kaliifs jee daar almanara ,jee tariihi sahaabo'en annabijo’en gaaba ɗaya mabɓe.

Debbo ɗo joɗi oɗo ɓorni riga juɗɗum danejum ha juɗe mako wodi agogo be kala gare, ha juɗe gotal me wodii jawe, wati sarka, wati yari oɗo jala.

Kwali lekki ha leddi be hoto bingel ha dou mai inde mai panda kuld durups ɗo nyauda damba ha ɓikkon, be redu, be nawugo hore.

Nyebbam wujugo ha hore jei rowɓe be worɓe, inde mai balans, ɓe waɗiriɗum be grep sid be avokado. Wato, ɓe ɗo naftira be mai he ɓa gasa juta, ɗigga, ɓorwa, bo vooɗa.

Kwaliji jus je ɓe waɗirɗum be ɓikkol leɗɗe pineapple ko abarba, inda mai fruta ɓeɗoo yara ɗum mere nonnon ko ɓe hauta be nyamdu ko be kek ko cinchin.

Burosh woggugo nyii'e, jey ɗo naftira bee Baatir, Burosh mai boo ɗo wara bee hoore ɗiɗi heɓa ngam to hoore gootel hiiɗii goɗɗo waawai canja waata hoore gootel, Burosh mai ɗo mari babal kunnugo bee babal nyifugo haa ɓanndu mai.

Haa dow teebur woodi ɓooye haa nder taasawo tanngarang, haa kommbi may bo woodi koofi bee huunde yarugo haa nder, bee jog kannjum ma bee huunde yarugo haa nder. Holli ko woni haa nder koofi may bee jog may bee booye may ɓe waɗi.

Lekki Aayon-pilus, faamili daada bee baaba bee bikkon fuu wawan yara ɗo ɗedda semmbe ɗo usta comri.

Saare gidan sama ɓe penti ɗum be penti daneejum, mari windoji gilas haa yeeso mai woodii mota ɗiɗi gotel daneejum, gotel bodejum, woodi dammude je daaroɗɗe kanjum maa ɓaleejum.

Leggal jungal be bafe ɗuɗɗum ɓeɗo awa leggal ngam heɓugo ɓikkon leɗɗe ɓe hebugo hendu boɗɗum ha sare ko ha yonde saare be hebugo ɗaudi.

Ha dou tebur wodi plate ɗiɗi be nyamdu ha nder, je ɓe wati spageti be marori be bape salad, debbo ɗo nyama nyamdu plate gotel mai, ha kombi mako wodi ndiyam wodi sprite be seven up be boro.

Bekas sipirayit, botta, kukis, kare sunu on je be fulawa be shuga, be madara, be nyabbam botta gam suunu ko velo.

Paranti ɗo hebbini ɓe marori definga, be kuselji, be lemun tsami, be attarugu, be albasa, be tattase, be bafe bafe.

Buta dollugo ndiyam, ɓe ɗo wata ndiyam ha ndar mai ɓe hauta ɗumɓe hiite lantarki, to ɓe kunni se ndiyam mai dolla ta dolli ɓe waila flas, ɓe hauta chayi ko ɓe yarira hunde fere be mai.

Goɗɗo ɗo ɗari wati shaɗɗa ɗanejum je ɓe nyoti riga ɓe salla ɓe gare, ɓe fauni mo gare mai ɓe na'ura haɓawa mako woɗi mota honɗa ɓoɗejum.

Yeriiji be sarka jey pawne rowɓe. Woodi jey yeri tan ,woodi jey hawti be sarka, woodi jey silver ,woodi je goldin kolo, woodi be ribom, ɓe ɗo naftira be man, ɓe waata a noppi ko ɓe fawna a gaasa be may.

Mota ɗo dari ɓe fauni ɗum be fulawa, be bolom'bolom, leppol, gam hosugo amariaya, ha ɓawo mai wodi motaji be himɓe.

Kare sunu inde mai chakulate kukis, ɓe waɗiri ɗum be fulawa be chakulate, godɗo wawan nyama ɗum ngam velo, ko sunu, ko nanugo belɗum.

Babal sorugo nyebbam gas je ɓe hauta ɗum ha gas kuka ɓe ɗefa nyamdu inɗe mai gulu gas enterprises ha nder shago mai wodi silinda mangani ɗo dari ha kombi dammugal be vindi pos ha dammugal mai.

Kolba nuteela, holli ɓe ɗo wuja ɗum haa dow biredi, ɓe waɗiri ɗum be biriiji, be nyebbam, be almond, be kuroori kooko. Ɓe waawai ɓe musta ɗum nonnon, ko ɓe wuja ha dow hunde ɓe nyaama.

Goraji almun milk ɗo jeri ha Supa maket, wodi strowbery wodi je cokanaut ɓe wawai ɓe yara doman nonnon ko wawai be wata ha nder nyamdu bana cokout ko gari ko kamu.

Ƴebbamji guda ɗiɗi hander pali, maɓɓoɗe mai ɓalejum. inde mai espaliyet ɓeɗo naftira ɓe mai lota ɓandu ngam ɗigga laba bo ɓorwa.

Robe didi ɗo joɗi sanya dago, goto ɗo vawi bingel, beɗo naftira dago ɓe joɗa domai, ko ɓe lira kurori, ko hunde fere, ko hako hadomai.

Be kuyta koo yaalo, ɓe kasi ɗum haa leddi, ɓe ɗo naftira ɗum ɓe defira haako bascooje koo gubuɗo koo ɓokkoo ɓe nyaama ɗum meere banni.

Goɗɗo ɗo jogi gora yelo be maɓɓode boɗejum, ɓe wawan ɓe naftira ɗum be wata diyam, ko nyebbam, ko biradam, ko hunde fere je ɓe wawata ɓe naftira be mai ha sare ko ha lumo.

Deftere jarida hadow tebur, hadow mai woodi hoto gorko be debbo, ɓeɗo naftira be mai on ngam be janga be anda ko fe’ata be tarihi be hundeji fe’ata ha leddi ko ha wuro.

Paɗe haander kondo, paɗeji kala kale ha nder kondo, ɓe ɗo wata paɗi ngam vallita kosɗe ta goɗɗo yaɓa dotti, bo ɓe ɗo wata padi ngam pauni.

Yonnde be get mannga, eeh woodi dammugal peetel haay goɗɗo waawan naata be kosɗe, nda dammugal mannga may bo moota, koo huunde mannga waaway nasta, babal may ɓe waɗay pilasta, haa yeeso may ɗon lammbatu.

Dip firiza jey resugo yamdu ko kusel ko gertooɗe ko liɗɗi jey goɗɗo naftirta wakkati may ba. Ɓe ɗo waata a nder heɓa waɗa kankara, ɓe ɗo hawta ɗum be yiiite lantarki.

Ɓikkoyji ɗuɗɗum ɗo jannga nder aji ɗo vinda ,woɓɓe ɗo jooɗi haa dow benci ,woɓɓe ɗo jooɗi haa leddi .Rowɓe be worɓe ,feere ɗo maɓɓi hoore maɓɓe, feere bo ɗo mabbiti.

Daaro setlyt, kanjum on vallititta ɓe nanga tashaji daiɗum ha leddi feere ko ha wuro bana aljazira, channels, CNN,Ait, zeaworld.

Moota manga je konu, ha nder ladde, soja en on laanyata ɗum, waawai naata ko ha toi, waawai va’a ko ɗume, ngam taaya mai je njamdi on.

Gomna foma gomna of Kano sitet Ganduje, ndamoɗo jogi laspika o ɗo volwa andar moftorde, goɗɗo Kano on.

be kasi vascoje be bafe albasa be attargu be tumatur, hadou tebur kataku, haga’ento wodi kabeji be bafe salat be kukumba

Saimbot je Federal rod mentenans agenci wato fema, compani mai ɗo vallita ha Votungo labi je vonni.

Lekki himɓe mari nyawu asma nyawu jey nangata poofɗe to ɓe yari lekki may ɓe heɓan jam.

Haɗoo paranti taangaram daneejum ɓe waati nan bireed, be haako jee ɓe waɗiriɗum.Be dankali be piss be karot. Ha gefemai ɗon kuusel gertuugal je ɓewuuli.

Ɗurowa, Katako Je Tive Sitan. Mari Cosɗe Jamɗi Mari Ɗurowa Guɗa ɗiɗi Ha, Ɓawo Mai Woɗi Mashin. Ha Sira Mai Woɗi Koromjije Ɓe Suɗɗi Ɓe Le'iɗa.

Hore ɗeɓɓo ɓe mori mo ɓe morɗi attachment ɓe rufin mo ha ɓawo ,wati riga ɓoɗejum o wati facemaks ɓe yeundiri morɗi gotel je ha gefe ɗo.

Ɓeɗo waila marori ha nder bilenda, be namai ɗum ngam wadugo masa ko gari ko lawugo nyiri. Ɓe nama ɗum ha nder bilenda.

Goɗɗo do jogi gazalji duda ɗidi, be bindirgol mai haladdi man wodi gene be do naftira be mai be wataha gite ko ha hunduko gam paune.

Hunde nyamugo condoks, je ɓe tufi ɗum ha nder kuɗi ha dow pallet danejum, ɓe ɗo waɗira ɗum be soseje be fulawa, be badara, be manda sedda.

Saare ɓe penti ɗum be penti danejum, nda dammugan mai ɓe maari windo bogilari puruf ɓe fauni ɗum be tayis.

Sed payanɗe je jamdi guda jego, ɓe jeri ɗum daga manga, yago petel, be ya ɓe naftira be payende ɗo ha sare, ngam defugo nyamdu, ko dollugo ndiyam, ko watugo hunde ha nder.

Alkamari ha nder daro, ɓeɗo naftira be alkamari ɓe waɗira kurori ɓe yaha ɓe naftira kurori mai ɓe waɗira gari ko ɓe lawa nyiri ko ɓe hautira lekki be mai.

Nyebbam wajugo, je vasilin ha leddi. Ɗo mari maɓɓo de chuɗi. Ɓe ɗo naftira bemai ɓe wuja ha ɓandu ko ha hunduko. Ɓe ɗo wujina bukkon peton peton roɓe ɓe worbe fu do naftira be mai.

Ɓikkon leɗɗe goyba: Ha nder pilat danejum ɓe ta’i gotel mai nder mai bodejum ɓe ɗo nyama ɗum mere banni ko ɓo ɓe ta’a ɗum ɓe wata ha nder furut salad ko ɓo ɓe nama ɗum warta jus ɓe yara.

Ɗeɓɓo ɗo waila kawaka, be painapul ha nɗer buchi miss bulenɗa. o namai ɗum ngam waɗa jus. Ko sumoti je yarugo.

Kapet ko darduma ɗo ve'iti ha leddi ɓeɗo wata ɗum ha sudu ko ha palo ngam paune, ko ngam atugo pewol, ko ngam nanugo belɗum.

Nyebbam be kolba je habbatu souda wato blacksid oil je company hemani 2 ɓe ɗo naftira be mai ɓe nyauda nyawu, ko ɓe wuja ha ɓandu ko ɓe waɗira lekki be be mai.

Fauda jee wujugo haa yeeso je roɓe haa leɗɗi haa kombi bongoru mai woodii dar ruma, ɓe ɗo wuja haa yeeso ngam goɗɗo voɗa woodi je ɓale en woodii ɓo je dane en.

Ɗerewel sheda duɓi Abdulwaris Sani Umar baba mako Abdullahi Umar huni do be danyi mo 4th of june, 1989 ha Gwale Kano.

Debbo ɗo jogi nyeɓɓam inde man national almond an apricot natural norricement, ɓeɗo wuja ha ɓanɗu ngam ɓanɗu ɗigga laɓa, voɗa.

Ɓingel debbo keccel ɗo waali. Ɓe waatini mo riiga daneejum, ɓe fauni ɗum be fulawa-fulawa boɗejum. Haa yeso riga mai ma fulawa manga-manga guda tati. Ɓe waatini mo jawe haa juuɗe maako ɗiɗi.

Ha nder plate danejum ɓe wati gurasa, jei be rufini ɗum bakuru ha domai be nyebbam, ɓe ɗo waɗira ɗum be fulawa be yeas be shuga ko manda ɓe yaha ɓe wula ɗum ko ɓe sa’a.

Goɗɗo ɗo jogi deftare ,haa dow may woodi hooto goɗɗo ɗo dari be gaare waati hufneere. Inde deftere may paawa burooka, nde bayogiraafi oof Saa Kashim Ibrahim jey Akinjide Osuntokun vinndi.

Ɓe yawi katane jamɗi ha ɗow ɓenci. Ha ɗow mai bo payanɗe, ha ɗow ɓenci mai woɗi ɓingel ɗo dari, ha leɗɗi woɗi paɗeji ɓe katako.

Ɓikkoy leɗɗe licci haa nder tasowo ɓaleejum be baafon may a dow man. Ɓe ɗo mura ɗum nonnon ko bo, ɓe ɓiɗɗa ɗum wartira ɗum jiwus ɓe yara .Ɗo bedda ƴiyam be voitina laral ,ɗo mari vaitamin sosay haa maajum.

Inji njamdi, jei dirɓugo hunde jorɗum, bana nyebbe, biriiji, riiɗi, agushi be citta. Ɓe ɗo naftira be juuɗe on ɓe dirɓa kuujeji mai be mai.

Niviya coo supure, waato nyabbam urdi fufugo haa nafki, jey worɓe .Heɓa ɓe uura , haɗa hawtuga gulɗum.

Jamɗe gaadin fok, be chebur do ɓari ha bongoru. chebur mari jude katako be do naftira ɗum ɓe wasa leddi ko ɓe ɓofta ko be mabba, gaadin fok bo ɓe do boftira geene be mai ko be vuwa leddi be mai.

Marori ɓe defi, danejum, be yaaji. Nda ɓe ta'i kokumba, be haako salat.

Dankali belɗum beɗeejum ha leddi ɓe yaha ɓe defa ɗum ɓe nyama be bakuru be nyebbam, kobo be hako, ɓehawra ɓe sa'aɗum ɓe nyama ɗum non.

Haa nder kofi ko taso tangaran. Ɓe waati 'fruit salad' je ɓe waɗiri ɗum be abarba be kankana ɓe kiiwii. Ɓe ɗo yara ɗum nonnon ngam nanugo belɗum be ɓeddugo njamu haa ɓandu.

Lekki parasitamon je company new tek, ɓe ɗo yara ɗum ngam nyaudugo nawal hore ko ɓandu ko redu, ɓeɗo yara ɗum ngam goɗɗo heba njamu.

rooɓe ɗo fija moftorde, holla himɓe al'ada maɓɓe, al'ada ɓe wawi, ɓe ɗo holla ha moftordebe

"shopin kompilex" koo "pilaaza", haa dow "ruf" may woodi "soolaa panel" haa lees woodi "caago dooron kuɗii, bee "admiiral yogot" haa kombi may bo ɗon "vaavaa fonicoo" ha yeyso may ɗon mootaaje. Ɓinngel peetel bo ɗo saala ha ton.

Ɓikkon di binoje ɓe maɓɓi ha nder robaji guda joi, wodi keccum, woɗi jorɗum, goɗɗo wawai nyamanonnon bo wawan wata ha nder hunde nyamugo.

Leso ɗo ha nder suɗu. be waɗirɗum be katako danejun. Be pentiɗum be golɗin kolo. woɗi durowaji ɗiɗi ha sera leso mai. Habawomai wodi woldurof je be watata limse ha nder. Ha ɗaw mai woɗi beɗshit be borgo ɗiɗi.

Ɓe jeri tasaje samira guda tati. Ɓeɗo naftira be mai ngam ɓe wata nyamdu ha nder, ko cincin, ko marori ngam ɓe yara fattude, ko ɓe hokka hoɓɓe, ko ɓe sila.

Citta munci wato jinja hado tebur, ɓeɗo naftira be mai be dafira kusal ngam itta berkeli ko towada ndamba wawai dolla yara.

Roɓe mambila’en daga leddi gembu, goto do vawi san be buhu, goto bo ɗo vawi san tan ɓe ɗo dilla, san mai ɓe ɗo naftira bi mai gam waatugo ko ɓe itti ha gesa, ko hako ko dankali ko attarugu.

Kiibod boɗeejum jee laptop, ha kombi mai woodi hoore laptop mai, ɓe ɗo naftira bee mai, ɓe nastina kujeeji haa nder komputa, daa kis mai ɓaleejum.

Debbo ɗo joɗi nda wo fauni be limse mako, wo wati lalle, be halagare, be hunde juɗe, be sarqa mako, be gyele mako boɗejum.

Limseroɓe ha shago nda a baya dogo riga juɗɗum kala kala kala ha chago jeroe.

Geleeje ɓe taggi, guda jeego haa nder konndo, ɗon daneejum, ɗon ɓaleejum be kalaaji feere. Rowɓe ɗo moja ɗum, heɓa maɓɓa hoore maɓɓe, ko ɓe moja ngam ɓe maɓɓa ɓanndu maɓɓe.

Babal suiti go ko nyamugo nyamdu inde mai zazu, be koromje, be tebur, nda be fulawa ɓe bili ha silin, be yite, goɗɗo wawan yada hanko tan ko ya be sobiraɓe mako.

Deftere ɓedejum hado tebur indamai artificial intelligence foundations of computitionl agent, ja david elpoore be allenk macworth vindi.

Biskit ji ɗo Jeri je savun to savun be je envayet ha shago supa maket. ɓeɗo yama ɗum nonno ko be jus ko be ti gam velo ko bo game nanugo belɗum.

Ɓikkon leɗɗe ɓendinga, gonda, be goyva, ɓe ayaba boɗejum, be kwakwa ha nder kondo. Ɓeɗo nyamadum nonnon ko ɓewada furut salat be mai.

Maadi jey ɓe timminay keena ɓe ɗo dow mahugo. Ɓe waɗay pilasta, ɓe, timminay mahugo ni, ndaa ɗum ɗo bee cabbi-abbi bee kuɗi-kuɗi.

Kolbaji lekki guda ɗiɗi inde mai bayo laiv cerop, je company helth alli ɗo lota leva wato hanta, ɗo nyauda ni hantami.

Gene lekki hado korowal katako ha kombi mai ,wodi debbo dodari horjogi telefon ha yeso mako wodi plate manga be petel je tangaran.

Nyebbam wo'itingo ɓandu ha shago supermarket inde man xpolating scrub jei yeso be jei ɓandu. Ɗo lota dotti ɓandu, ɗo ɗiggina ɓandu, ɗo itta putte pimples, wata yeso laaba, wooɗa be bandu ɓorwa ɗigga.

Goɗɗo ɗo jogi hunde nyamugo inde mai peanut butter. Ɓeɗo waɗira ɗum be biriji, be gerade, manda, kwai sai ɓe sa'a ɓe nyama.

Deftere 'The automatic millionaire' je David Bach vindi, bo o sorri. Ɗereji mai waɗi milion be dubu ɗari biyar (1,500,000).

Mangoro mahol be flawaji mari pindi boɗeejum. Nda woodi ayaba be ledde ji manga-manga, be baafe ɗuɗɗum. Ha ɓaawo mai woodi gidan sama.

Sainbod jei talla, jei shago Shehu Bala provishon sto, o ɗo mari POS, ha goɗɗo wawata ittata chede. O ɗo sora nyebbamji, sabulu wujugo. O ɗo sora kare nyamdu bana spageti, makaroni, marori. O ɗo sora bo richaaj cad jei MTN, Glo, be 9 mobile.

Julurde babal juligoo julbe ɓe ve'iti cappet be ac be drowat kogowal ani yuvava jaɗirgo mallumjo be korwati wodugo mo.

Sign bot talla je alfijir college of education ha ɓeɗo janga art and social sciences, early childhood education vacation and technical education be sciences be languajes.

Sabulu yiwugo jei gora, jei kampani dov fiyata. Ɓe ɗo sorra ɗum dubu jeɗiɗi be ɗari joi be cede Najeria. Goɗɗo ɗo wawa yiwa be mai ngam ɓandu maako ɗigga, ɓorwa bo vooɗa.

Konɗo haɗau teebur katako. Ha nder mai woodi pi’a. guɗa nai be aya'aba, be abarba gotel. be do nyamadun maire banni kobo be ta'a be wata ha dau indu.

Audi leɗɗe flawa ɗuɗɗum ha nder buhu ɓeɗo naftora bemai ngam awugo ha sare, ko ofice, ko plaza, heɓa bo’ina babal woɗa hokka hendu boɗɗum.

Fi'ya tayinga be ɓingel mai ha nder ɓeɗo naftira be mai ɓe nyamira nyamdu, koɓe wata ha salat ko ɓe nyama mere ɗo nafa ha ɓandu, ɗo ɓedda njamu.

Worbe tati ɗo dari goto ɗo wati jompa be hifnere, goto ɗo wati riga bokko bokko be salla balejum, ɓe ɗo jogi riga inda mai su united.

Babal resugo defte, ko babal sorrugo defte. Defte kala kala. Himɓe ɗo naftira defte ɓe janga ngam ɓe bedda faamu ko ɓe jangina.

Sayinbot Makaranta, je Ab San-Sayins Akademik, Ɓeɗo Mari Noziri, be Piramare be Sekondari Js wan yago SS,be islamiya ɓeɗon Waɗa Tapɓis ɓeɗo Winda Wa'ek be Neko Jewoni ha Rafin ɗan nana Rod.

inji waɗugo eksasais wato tred mil guda nai. Ɗiɗi balejum, gotel daneejum, be gotel ash kolo. Ɗo naftira be yite lantarki, ngam waɗugo eksasais. Goɗɗo wawai dogga be mai, ko bo dilla ha dou mai.

debbodo waila carrott kabeji bodejum be kabeji danejum ha nder tasawo danejum ɓe ɗo naftira ɗum ɓewaɗira salat be nyama be marori ko be bredi

Leso do be les je bikkon be wadiri dum be katako, bedo watina dum lada je bingel vai'titta wala hado.

Goɗɗo ɗo jogi deftere inde mai de sikret. Ɓe vindi 50,000 ha dou mai. Ha kombi mai woodi jei John C. Maxwel woodi fere inda mai tof taims neva last, bot tof pipul du.

Babal nyaamugo yamdu ko restoran, ndaa koromje be tebur daneejum. Ndaa goɗɗo feere, ɗo jooɗi haato riiga daneejum be salla ɓaleejum, woodi yiite be tiivi.

Mboju gudaa ɗiɗi ɗo jooɗi haa leddi, ɓe ɗo dura mbooji ngam kusel may, koo boo ngam goɗɗo sorra heɓa ceede, ɓe ɗo naftira bee bu’e Mbooju ɓe waɗira taaki haa ngesa.